Ashiptini m boŋɔ niriba nyɛla bin be ashipti maani neesi nima ayi n ʒɛya yino maa kurimi ka su nusuriti ka lihiri bia ka teebuli baɣi o luɣuli ka sanitaaza be dipuuni ni tahabila o yela liiga buluu so gba ʒi o luɣuli zuɣu o yela liiga buluu ka ʒɛ zuɣusaa ka so siketi sabinli barimaa gba nyɛla ŋun ʒia ka gbibi bia maa ka lihiri o.

diɛma diɛmbu shee n bɔŋɔ zamaatu nyɛla bin laɣam ni bi diɛm diɛma maa nimaani so biɛni o yɛla liiga piɛlli ka so chinchini o sheeni ka pili zipiligu ka zaŋ bin piɛlli pa o boɣu bin titali nyɛla din ʒɛ sunsuuni ka bin ʒiɛ pilli so biɛni o chɛŋmi ti ʒɛ di gbuni o sola chinchin ka zaŋ bini piɛlli pa o boɣu ka so bɛ o luɣuli ni o bi yɛ liiga ka pili zipiligu

diɛma diɛmbu shee n bɔŋɔ salo nyɛla bin galisi pam nimaani bi zalila dala nima n ŋmɛri niŋdiba ka bi ʒɛya wora dabba ayi ni paɣaba ayi paɣa yino maa sola chinchin piɛlli o nyoɣani ka daagi o zuɣu pa ka yino maa mii so chhinchin dozim o nyoɣani ka gba daagi o zuɣu pa dabba ayi maa nyɛla bin bi yɛ liiga nima bin ŋmɛri dala maa yino yɛla liiga piɛlli ka gba daagi o zabiri pa

filim lihibu shee n bɔŋɔ duu n nyɛli niraba nyɛla bin galisi paɣaba ni dabba bi gbubila tabi nuhuni n wuhi suhupiɛlli ka yuundi zuɣusaa paɣa yino maa yɛla liiga waɣanli ka di nyɛ zaɣ piɛlli ka so ʒɛ o nyaanga o sola sikɛti mini liiga ka pili zipili buluu so gba ʒɛ o nyaanga o yɛla liiga buluu ka pili di zipiligu ka so ʒɛ tooni o yɛla liiga tankpaɣu bi zaa wuɣula bi boɣari zuɣusaa